Kom ni n bɔŋɔ katiŋa nim nyɛla din pa kom ŋɔ zuɣu. ŋariŋ nuɣuso beni ka ŋariŋ ʒɛɛ beni. jiran bisa kadi pɛɛnti zaɣi ʒɛhi kadi beni. zoya nyɛla din be dini

salo n laɣim zaya ŋɔ jinli nyɛla dini bɛ salo maa nyɛŋa lora nim nyɛla dini ʒɛya shɛbi nyɛla bɛn pɛli zibili sabila ka shɛbi pɛli zipɛli nuɣisu ka shɛbi pɛli zipɛli sabila

salo n laɣim zaya ŋɔ shɛbi nyɛla ban yɛ liga piɛlla ka nyɛgi baaji ka shɛbi yɛ liga sabila ka labisi be nuhi nyɛŋa ka dɛkpana nyɛ pɛnta piɛla ka polinɛm ʒɛ di nyɛŋa

lijimanim laɣ' gim ʒɛ moɣini jarabisa nyɛla din ʒɛ bɛ nyɛŋa yino nyɛla ŋɔ ʒɛ ka zaŋ o nuu patabi ʒɛya ka so ʒɛ o nyɛŋa tihi gba nyɛla di bɛ bi kuɣigani

Palli zuɣu n bɔŋɔ loori n nyɛ asidɛnt palli ŋɔ zuɣu ka so dabiya ka pili zipili sabinli n yɛ liiga sabinli ka mɔri bɛ o nyaanga ka so ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga ʒiɛ pa liiga sabinli zuɣu ka so ba moto n tam palli maa zuɣu

a shɛbitɛni n bɔŋɔ bia nyɛla ŋɔ ʒɛ kugu zʋɣ' ka bɛn tam o tuuni ka gaɣili tam ka so ʒɛ o nyɛŋa ka yɛ liga nuɣisu ka so jinjam sabinli

Niriba ata n laɣim ʒi dakuɣu ŋɔ zuɣu bi yino nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka piri namda ka pili zipili piɛlli tihi nyɛla din bɛni kɔm nyɛla din do bi tooni ka filaawaas nim bɛni wɔbiri nyɛla ban bɛ kɔm ŋɔ puuni.

Salo n zɛya ŋɔ so nyɛla ŋuni zɛ baloti bɔks gbuni ka tɛɛbuli zɛya ka bi zaŋ dali bila n-tam di zuɣu ka o ye liiga zɛɛ ka so jinjam sabinli shɛba nyɛla bini zi gooni zuɣu ka bongo zɛ n tabili.

salo n-laɣim ŋɔ n-tumdi tuma ŋɔ yino nyɛla ŋun kuriya n-gbubi soobuli ka so gbaya ka so zaŋ gbambila n-ŋmaari bini niŋdi piɛɣu ni

Salo m boŋɔ salo maa nyɛla ban laɣim ʒɛ moɣuni ka zaŋ baaji nima n yili bɛ nyingolini sheba nyɛla bin wuɣi bɛ nuhi ka la ka nyili bɛ nyina ka ye niɛn'sabinli tihi nyɛla din be bɛ nyaanga.

Tumtumdiba m be sola gbini ŋɔ so kurila tiŋa ka pili zipil'dozim ka so jinjiɛm sabinli ka so ʒi sola maa zuɣu ka pili zipil'nuɣuso n ʒi dizuɣu ka so ʒɛ zuɣusaa.

pali zuɣigu n bɔŋɔ lorinim nyɛla din ʒɛ pali ŋɔ zuɣ' niriba nyɛla ban doli lori yinga ka yino maa yɛ liga sabinli pa liga piɛli zuɣ' ka di lu o tai ʒiɛ ka lijima nim ʒɛ nyɛŋa

salo n bɔŋɔ shɛbi nyɛla ban ʒɛ zuɣ saa ka niribaanahi nyɛ ban ʒɛ tiŋa be zaasa nyɛla ban yɛ tana liga yino nyɛla ŋɔ yɛ zaɣ dozim ka so yɛ zaɣ ʒiɛ

Paɣaba ayi n ʒiya yino maa ʒila bin zuɣu ka lo o zuɣu ka yino maa ʒiya ka o lori o bia maa ka so ʒɛ o nyaanga ka tabi o nuu ka dikili jini ʒɛ o nyaanga

Paɣa n ʒiya ka la ka nyili o nyina ka chinchina bɛ o zuɣusaa ka o ʒi kuɣu zuɣu ka yɛ liiga ʒiɛ n niŋ gbunni ka gbubi foon o nuuni ka yɛ liiga piɛlli

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka wumsi o zabiri ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka labtop tam kuɣu zuɣu teebuli zuɣu ka bin nyurili tam teebuli ŋo zuɣu ka buku gba paya

Salo m boŋɔ bɛ nyɛla ban gbibi paati paati filaaki nima bɛ nuuni ka ye liiga nima ka anfooni nima tabi dinni sheba nyɛla ban wuɣi bɛ nuu ka sheba ye liiga piɛla ka pili zipil'vakaɣali.

Palli zuɣu n boŋo doo nyɛla ŋun bari moto ka lo binyahari pa o moto ŋo zuɣu loori sabinli nyɛla din bɛ doo ŋo nyaanga kanna gbambili giriin nyɛla din bɛ doo ŋo luɣulini ka loori sabinli dolo ka loori piɛlli gba dola jiranbiisa nima nyɛla din bɛ o nyaanga

Daani n boŋɔ salo nyɛla ban laɣim bɛ daa ŋo ni n niŋdi bi kohamma ni damma paɣa yino maa nyɛla ŋun zaŋ kaarot n tam teebuli zuɣu ka alibarisa nim tamya ka paɣa yino nyɛ ŋun ʒɛ o luɣuli ni ka gbubi abifuraawa o nuuni

pɛbupɛbu shɛɛ n bɔŋɔ niriba nyɛla ban yɛ liga nuɣisu ʒɛ kuɣisi zuɣ ka shɛbi ʒɛ zuɣ saa ti gbani n ʒɛ dikpana dikpɛna maa pɛntɛla zaɣ piɛli

ashɛtɛni n bɔŋɔ paɣ' nyɛla ŋɔ ʒɛya ka kapu ʒɛ o tuuni ka buku nim paya so yɛla liga piɛli ka gbabi buku o nu ni paɣ' nyɛla ŋɔ gbabi bia o nuni ka so chinichina

Paɣa n ʒɛya ka gbubi binyɛra o nuuni baskɛt ka kpama bɛ di puuni ka ʒi shɛli ka kpama bɛ dinni ka bood vakaɣali ʒɛ o luɣuli ka tihi bɛ o nimaani

Salo n laɣam ʒɛya paɣaba ni bihi ka bi laɣam ʒɛ dikili jina gbuni bia yino nyɛla ŋun nyaɣa luŋa ʒɛ tooni n ŋmɛra ka bia yino nyɛ ŋun yɛ liiga ʒiɛ bɛ luɣuli ka paɣa so so chinchin ʒɛya ka so yɛ chinchin daliya ʒɛ tiŋa

Paɣaba ayi ni bihi ata m boŋɔ niriba ata nyɛla ban kpabi gaɣa bɛ nyaanga ka so chinchina ka yino maa gbibi kopu dozim o nuuni kom nyɛla din do bɛ luɣuli ni ka mori gilili tihi gba nyɛla din ʒɛ bɛ luɣuli ni.

Duu m boŋɔ ka kuɣusi ʒɛya ka teebuli nima be di sunsuuni ka dufeya pa dizuɣu dikpina maa pentila zaɣa piɛlli ka bolifu nima nyonnyo dipuuni.

Bia n doya ŋɔ ka o zabiri yɛ zaɣi sabinli ka piɛɣu bɛ o yɛanga ka o mali loori nima n zali n diɛmda loori maa shɛli nyɛla zaɣi zɛɛ ka shɛli yɛ zaɣi dozim.

Anashaara nim n laɣim ʒi loori ŋo puuni kuɣu zuɣu yino maa pilila zipligu n ŋmaligi n lihiri o tooni gbuɣuma ayi n lahi ʒɛ soli ŋo zuɣu n kuhuri niŋdi taba

Ashipti ni m boŋɔ sheba nyɛla ban do gariti zuɣu ka so ʒɛ zuɣusaa ka ye liiga piɛlli ka zaŋ o nuu tabi o zuɣuni ka bɛ zaŋ bini zaŋ zali so sani ka niŋ kom yili o ka dikpina maa penti zaɣa piɛla.

Paɣa ni bihi anu n tam soli ŋɔ zuɣu paɣa ŋɔ gbubi la bia o nuu ni ka bia yino nyɛ ŋun daari bini ka bi chana ka bia yino zaŋ o nuu gbuba ka yino wuɣi o nuu ka bin piɛla piɛla bɛ bi luɣuli ni ni bin ʒiɛhi.

Duu m boŋɔ ka kuɣusi zaya ka dufeya pa dizuɣu ka santa teebuli be di sunsuuni ka filaawaasi tabi dikpini ka anfooni tabi dikpini maa.

jinli ni n bɔŋɔ salo n laɣim zaya ŋɔ shɛbi yɛla liga piɛlla ka shɛbi yɛ liga sabila ka kpa nyɛporisi ka takoro yuugi ka be boliƒɔ nim yunyu

Kuligi ni n boŋo ka ŋarim pa kuli kom maa zuɣu ka niraba ʒi ŋarim ŋo zuɣu ka piɛɣu bɛ ŋarim ŋo ni ka bi zaŋ asaw n gbaara ka tihi bɛ kom ŋo puuni

Anashaara mini gbansabinli bihi n ʒɛya Anashaara ŋɔ kpala ninkpari sabinli ka nyaɣa baaji bi ʒɛla yili dundoli ni ka di puni peenti zaɣ sabinli ka yino yɛ liiga ʒiɛ ka yino yɛ zaɣ piɛlli ka zaŋ o nuu gbaagi o kpee maa

Dikili jina ni n bɔŋɔ taabo dari nyɛla din do dinni ka bin ʒiɛ nyɛ din do taabo nim maa ni ka yili maa wurim ka di dikpuna nyɛ zaɣ piɛlli ka tihi bɛ di nyaanga

Paɣa ni dabba n diɛmdi bi diɛma paɣa ŋo yɛla chinchina daliya ka zaŋ bini n pobi o boɣu ka wuɣi o nuu ka pili nam zipiligu do so ʒɛ o nyaanga ka gbubi yɛduɣurigu n ʒɛya

Duu m boŋɔ salo nyɛla ban laɣim ʒi duu ŋɔ puuni n ʒi kuɣusi zuɣu ka santa teebuli niɛni fooni nima nyɛla din pa santa teebuli ŋɔ zuɣu ka kuɣusi ŋɔ sheŋa biɛni sheba bi ʒi di zuɣu telivisa takoriti nyɛla nima nyɛla din yoogi duu ŋɔ puuni.

Tuma tumbu shɛɛ n bɔŋɔ yino yɛla ŋuni za zuɣusaa ka gbubi papu ka pili zupiligu piɛlli ka yiɛ liiga dozim ka so kuriya ka pili zupiligu piɛlli ka yiɛ liiga zɛɛ ka so zɛ zuɣusaa n gbubi shɔvili n daara ka pili zupiligu piɛlli.

Teebuli n ʒɛya ka bindirigu tam di zuɣu ka pileetinim tamya ka binʒiɛhi pa di zuɣu ka fulaawa nim tam di zuɣu ka doo ʒɛya ka gbubi kapu ka tii bɛ di puuni ka bin ʒiɛ bɛ di nyaanga

Yiŋa m-bɔŋɔ doo ni paɣa ni bia m-be yiŋa ŋɔ doo ŋɔ nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka dufɛli pa kuɣu ŋɔ zuɣu fulaawaasi nyɛla din be doo ŋɔ nyaaŋa ka yili zuɣusaa baaji nyɛla din ʒe n-tabi kuɣu ŋɔ ka o ɡbaai bia ŋɔ ɡbubi bia ŋɔ nyɛla ŋun ɡbubi beebi

Salo n laɣim ʒɛya paɣaba ni dɔbba shɛba nyɛla bin ʒi baaji nima n ʒɛya ka so zaŋ o nuu n tabi o shee ka so zaŋ o nuu n labisi o nyaanga so yɛla niɛn piɛlli n ʒi tiŋa.

Daa puuni n boŋo salo n bɛ daa ŋo ni bood nim nyɛla din bɛ daa ŋo ni ka niraba niŋdi kohamma ni damma daa ŋo ni shab yɛla neen piɛla ka shabyɛ neen ʒiɛhi bɛ dinni ka kpakpa nima ni kubɛ nim pa teebuli zuɣu nimaani

Duu m boŋɔ paɣa nyɛla ŋun ʒi duu ŋɔ tiŋa ka zaŋ kurupotu n zali ka zaŋ bini niŋ ka kpaagi binyɛri pam niŋ ka yerigi mori soŋ di gbini ŋmana nyɛla din tamya ni jiŋlaa doo nyɛla ŋun ʒɛ dundolini n gbibi anfooni n ŋmahira ka ye liiga piɛlli ka sheba ʒi kuɣusi zuɣu ka gbibi anfooni ni bɛ ŋmaagi.

Daani n boŋo ka loori ʒɛ nyaanga ka daadam bɛ dinni ka so jinjɛm sabinli ka so ʒiya ka yɛ liiga ʒiɛ ni mokuru sabinli ka zaŋ tahapoŋ tam o gbaya zuɣu ka tuya bɛ dinni ka sima biɛni

daani n bɔŋɔ paɣ' nyɛla ŋɔ kpabi bia ʒɛ gota nankpayɛ do nyɛla ŋɔ ʒɛya gbabi ka yɛ liga tankpagu ka zaŋ liga shɛli pa o bɔɣ' so nyɛla ŋɔ bobi bobosabinli n ʒɛ tɛŋa

Salo n ʒɛya ka teebuli ʒɛ bi sunsuuni ka bi yɛ liiga sabila labtop nim n tam teebuli ŋo zuɣi ka foon nim paya ka so ʒɛ bood gbuni ka yɛ neen sabila ka zaŋ o nuu tiri bood maa ka yɛ liiga sabinli n pa neen piɛlli zuɣu

Paɣa n ʒiya n mondi saɣim daangini ka ye liiga nuɣuso ka so chinchini m pa di zuɣu kobiɛɣu nyela din do o nyaaŋa paɣa nyela ŋun ʒi o nyaaŋa ka tabi o shee ka bii nye ŋun ʒi o nyaaŋa ka teebuli ʒe m baɣi o ka bin tam di zuɣu.

salo. n laɣim zaya ŋɔ shɛbi nyɛla ban ʒɛ do ŋɔ puuni ka yɛ nɛpiɛlla ka sonuripiɛlla ka nyɛ ban gubi chinichina ka gbabi bukunim be nuni

Salo n bɔŋɔ sarati nyɛla din niŋ palli zuɣu salo nyɛla bin kana ti laɣam ʒɛya n lihiri sarati ŋɔ tihi nyɛla din ʒɛ sarati maa luɣuli ni doo nyɛla ŋun yɛ suyeeta sabinli ka so jinjɛm sabinli n ʒɛ nimaani

Maka n bɔŋo ka jiŋli gili kaaba shɛba nyɛ ban yɛ niɛn piɛla ka pɔbi nyɛ pɔbirisi ka shɛba pɔbi niɛn sabila ka bi gba pɔbi nyɛ pɔbirisi.

Pirinsi n ʒɛ palli zuɣu ŋɔ bɛ yela liiga sabila ni zipil'sabila loori n ʒɛ bɛ nyaanga ŋɔ mori n doya ŋɔ bɛ nyaanga tihi gba m be bɛ nyaanga ŋɔ doo nyɛla ŋun ye liiga nuɣuso ka so jinjiɛm sabinli.

bi'puɣinsi n-bɔŋɔ ka bɛ zaa gɔbi chinchina bɛ nyɣu tatariga ka ʒi parantenima ka ŋmana be di puuni tam bɛ zuɣu ni loorinima n-ʒe bɛ luɣili zuɣu ŋɔ mɔri ni doya ŋɔ ka so n-so chinchini mukuru ka ye liiga sabinlli

Salo m boŋɔ loori nima nyɛla din za nyaanga ka tihi biɛni pirinsi nyɛla ban gba biɛni ka pili zipil'sabila loori nyɛla din nyɛ loori nuɣuso n ʒɛ nyaanga.

Salo n laɣim chena ka ye liiga sabila ka ba laakumi nima ka mori be bɛ nyaanga ka tihi be tooni ka zoya be bɛ tooni.

Ashibiti ni n bɔŋɔ shɛba nyɛla bani zɛ zuɣusaa ka ye nɛma piɛlla ka so mukuri sabila ka shɛba do tiŋa ka zaŋ bini yara pili bi maŋa ka takɔriti yoi yoi ka bolifu nima nyo n yo.

ashibiti ni n bɔŋɔ neesi nyɛla ŋun zaŋ nyɛ pobirigu pobi o nyee ka zaŋ nusuriti n su o nuu ka teebuli ʒɛya ka buku nim ni tima pa teebuli ŋɔ zuɣu paɣa nyɛla gbubi bia ka zaŋ nyɛ pobirigu pobi o noli ka tia gbunni

tumtumdiba n boŋɔ tumtumdiba ŋɔ bɛ ye liiga nima ka pili pobʒehi ka so jinjɛm ʒehi ka so ye liiga piɛlli ka gbibi ambilada n tam birigi zuɣu